Gammo dere cimati banta oonatetha may7o dunguzo may7o may7idi koppiya woththidi kushen qasseka cike oyqidi issi bolla shiiqidi uttidoyssa bessi dede iza misileqo.

issi ooso keeththan deiza care bolla uttidi oyde kare kessi uttidi xarpheezara asa naagishe deizayssa bessiza misilekko

Asa nayti ka'o lo'ootetha eriri dooranadan bo7oththa may7o may7idi katamaza bolla ka7o lo7ootetha yootite deizayssati bessiza misileekko.

Ka7o oosanchati issi bolla shiiqidi waaro buokkidi waarozapfe biitta ekkidi biitta wosti go7ettanakkonne qoodimaga shiishshide deizayssa bessiza misilekko

toho kuwaase kaa7iza nayta izeta xeellanas shiiqidi izeta kaassa beyidi issi bolla ufaytishe de7izayssa bessiza misilenne izetikka qasse dunguza maa7 uttidayssi issi bolla beettes

timirte keeththine timirte keeththe giddon de7iza qeeri naytinne woyto ekkanaw shiiqi uttidayssi issi bolla de7iza misiley pozoza bolla beettide dishin izas uttiza denbaza bollan qasse maatay de7izayssi beettide dees

Hayssi dumma dumma gammo dereta oonatetha qoncisiza keeththati giddon keexetu uttidayssi deizayssanne izatas qasseka lo7o hanotan oosetu uttida mithatinne maatati de7izayssi issi bolla beettes.

keeththa garsan beettiza adde asatappe issoy uddunxee gooddiza puxa kushen oyqoyssa bessiza misile gidishin

issi katama giddon banta oonatetha qoncisaza maa'o addussan oyqqidi ushacharanne hadirsara kaame oge bolla eqqidi naagishe diza as bessees

kawo oosanchati issi bolla keeththa giddon eqqi uttoyssanne izeti qasse boncho maayo maa7idoyssa bessiza misile gidishin izetappe issoy toophiyaawe

qeeri nayta bolla qohay gakkontadan ooththide de'iza kawo oosancha haakimeti issi bolla shiiqidi eqqidayssanne izeta ooso keeththay qasse guye baggara de'izayssa bessiza misilekko

xeena madinen geloyssa qoncisiza karde oyqidi xeena madina cuga gididoyssa yootiza nibaabe janxila bolla xaafetoyssi beettees

Issi keththa giddon gammo dunguza may'ida asati xarephphezay izetta siinththan siinththan utin cugga bolla uttdi hass'aidi de'izayssa bessiza misille gidees

pistalera oosettira daase garsani adde asatinne maca asati kawo oosanchati issi bolla uttoyssa bessiza misileko

issi ooso keeththan de7iza macanne attuma asati ba ooththiza ooso ba oosoba issi bolla shiiqidi zorettanawunne cugan cugan haasayanawu issi bolla shiiqu uttidayssa bessiza misilekko

Issi ooso keeththan giddon issi bolla uttidi cugan ooso demmanas naagidi deiza asata misiley beettizayssa gidishin he asatikka qasse maaran uttirayssi beetti de dees

Ceele qooren xaaxada kushe bolla qasse gimo wothadanne kushen xaaro galbara oosettida xaaro oykka uttida issi macanaya bettawus.

Buddeena kathinne unqulaley ashoy issi bolla maanas giigi uttudoyssa bessiza misilekko.

Issi bessan zumazappe duge goggishe yida haaththay issi bolla eelloyssanne iza matan qasse toketu uttida mithati issi bolla de7izayssa bessiza misilekko.

Bo7otha may'o may'ida maca naytinne adde nayti beettizayssa gidishin izesi addetikka macatikka huphe pixi uttidoyssa bessizayssi izetappe.

quma keeththa bolla timatime ancada issi naazas saynen yeggana haniza macasaya beettizayssa gidii izi matan qasse shunkurutoy deizayssi asati qasse quma keeththan uttirayssi issi bolla bettidi deiza misilekko

Dugehaa oomo zoone qonccisisiza may7o may7ida macca nayti zayenne suusul7e daaniza miisha oykkidi punniiddi dde7izayssi misile bolla beettees.

tukke birata bashe bolla wothada shaayede dizaara macasayannee iza kushen oykkidayssi qasse maakile gidishin sinezi qasse ya baggara tukke sineti ya baggara uttirayssi bettide dee'es tukezi qasse cuwatide de'izayssakko

leemate matan issi bolla shiq uttida assinne leemate garsan deiza qumanne leemate doy iidi deiza kusheinne izapfe qasseka hena baggara tuke pentisada deiza macasi beettees

issi shuchchara keexettida wogga keeththa giddon poo7oti poo7izayssinne wiigen micetu uttida lo7iza may7o daanatiza miishazi issi bolla beettide dees

beni wode dubbushan kezidi daannaynne daanna macaasiya uttiza tossa shuchcha toketi uttidayssi biittaza bolla betees

Xarapheeza bolla uttida sampatinne galbati diithati kameti uttida qumati issi bolla beettide de'za misileko.

Boncho imathati gaammo dunguza maay'idi gezze biittan deiza xiida matan eqqidi geze murutata xeellidi dizayssa bessees.

Maca nayti issi bolla shiiqi uttidayti bo'otha shaashenne bo7oththa qamise may'idayta gidishin izeti qasse banta kushe bolla qeeri naa oyqu uttidayssa bessiza misilekko.

dumma dumma kawo ooso keeththa asati deretetha sarotetha bolla ooththana yaagiza qofa oyqqidi issi bolla haasayishe deizayssa bessiza misilekko

ha7i wode silke asara gayttanas maaddiza waatis7appe geetettiza aplikeshinne zibetize deees

asa maata bonchisiza addallu braano maraxine wottida potozaranne ka7o doorisiza nam7antho kaappo ne waayetes paye potozara issi bolla beettees

Toophiya giddon poo7oxompe immiza kawo oosanchati issi bolla keeththa giddon eqqu uttidoyssa bessiza misilekko

Nam7i adde asati zumaza bolla eqqi uttidayssanne izetappe hini baggara cuwatiza miishi deizayssa bessiza soho gidishin sohoza bolla guutha maatati bicha deizayssa bessees

ha7i wode giiga hanotan oosettida kaame ogeti ogetan kaameti hamettize deizayssinne asas tohora hamettanawu giigida toho ogeza bolla hametide diza asay katama garsan qamman mabarate xompishin hamettide deizayssi beettees

haaththay biitta meciri efontadan giidi ooththiza shuchcha zokkoynne he shuchcha zokko matan de7iza woratinne haaththazi beettishin he shuchcha zokkoza sumthay qasse gilgilgibe geetettizayssadan qoncisides

dumma dumma sohoppe kaameti kathanne zayteta dumma dumma miishata cnshcaanidi katama gelishe deizayssa bessiza misilekko

zo7o may7o may7idi issi bolla eqi uttida poliseti beettizayssa gidishin izetappe gunde baggara qasseka woray beettishe deizayssa bessiza misilekko

Keetha keexisishe de7izaytaranne keetha keexishe de7izayti issi bolla wurontta keethappe sintha baqqada eqqidoyssanne izatappe guye baggara keethe keexattishe de7izayssa beshiza misilekko.

ka7o oosanchati issi bolla keeththa giddon equ uttidayssa besside deishin izeta matan qasseka toketu uttida mith beettishe deees

kawo woosanchati ba dizasafe dizasafe issi bolla shi giri baas koshshiza miishan issi bolla utethan zoretiti deizayssa bessiza misile poto bolla be ashe deays

makina ogeynne asi tohon makinas yashetonta hamettanadan ha'i wode ka'oyi giigissizi de'iza ogezi cililo mithara maburatey dizayssara issi bolla lo'o denbazi beettees

Sinthan kaame ogey deishin gattappenne shuchchappe oosettida zoonoy beettishin izeti oosedeizasoy quma keeththa daanasiza sohoy beettees.

issi qorqoro keeththara keexettida wogga quma keeththi beettide de7izayssi de7es izeppe ha baggara qasse maatay dicci uttidoyssi beettees mithika iza matan de7izayssi beettide de7ees

kushenne toho deshettira naazinne iza xeellada de'iza aayoyanne izas qasseka ushshanas gaada mango juuse eha uttida nayeeranne iza matan de'iza asati beettosona

issii hargancha asi haakime keeththan ichi uttidayssa haakimeti qasse akamishe deizayssa bessiza misiley issi bolla deizayssa gishin mashshaza kushen oyqqida haakimey eqqi uttidayssi beettees

Haakime keeththan saketidi deiza asa oychidi dizaytinne haakimeti issi bolla shiiq uttidayssi beettizayssa gidishin issi macasi saketiza asa bolla kusho wotha uttidayssi beettees

makinayi eqqiza bessa daanizason makinati issi bolla shiiqidi eqqidayssi beettes izatappe qasseka guye baggara mitha kuway kooshey issi bolla beettizayssi dees

qeerina7a haafime keeththa ekkidi efin izas doona doy7i uttin qoore bolla qale qolana hanizayssa bessiza misileekko

shuchchara oosettira zokko bolla eqqi uttida adde naytinne maca nayti beettizayssa gidishin izetappe qasseka gunde baggara mithara eqqi uttida carqazi beettes.

wolaytha katama giddon oyddu baggara kaame gelsizanne kessiza ogeti deizayssa bessiza misile gidishin katama giddoy mithara cililu utoyssa bessees

lewi geetettiza quma keeththazakko efiza kaame ogenne kaame oges giddon qasse toketi uttida mithati beettizayssa gidishin kuan

Issi denbaza bolla ka7ide deiza naytanne shuchchara oosettida zarpe bollara aadhdhishe deiza asata bessizayssa gidishin zarbhezappe garsa baggaraa eqqi uttido kaamey dees

kaame ogeynne asati demmo banta toho oge bolla hametishe deizayssi beettizayssa gidishin katama giddozi hachch bonchettiza miish deizayssadan mabrate poole bolmo curqazi qache tu utoyssi malatazi de7ees

heedzdzu adde asati uttoyssappe nam7ati koppiya woththidoyssa gidishin izetappe gunde baggara qasse tamare nayta maxaafay kartoonen shiiqi uttidoyssi beettishe dees

Issi goshshancha addezi baas gaden haaththe ushshanas issi bolla eelisishe deizayssa bessiza misilekko.

Ka7o oosanchati issi bolla shiiqidi iribaane qanxishe deizayssanne izetappe gunde baggara qasse cililo mithatinne maatati beettishe de7ettes.

dere asay issi bolla shiiqidi iray bukkiza saate biittay meecetontadan biittaza bookkide de izayssa bessiza misilenne izesa

Toho ogeynne izeppe sintha baggara katama zore keeththay pengezi beettide deizayssa gidishin giddon keeththatinne mithati beettide dosona.

katama giddon issi bisirate geetettizayssi keexida keeththa asa nayti metotiza saate aqanadan giigissoyssa qoncisiza boota gidoyssa yootes

ushachara hadirsara puderanne dugera wolaytha sooddo katama geliza kaame ogeta oyddu kaame ogeta besside deiza misilezi hayssa si7ileza bolla bettishe deees

Haaththan mecettiza biitta bolla haaththa biittay meeciri efontadan kechcha kecciri teqidi deiza asay issi bolla cugan ooththidi deizayssa beessees.

Issi dhaley bayzettiza keeththan dhalesha miidi diza addezinne dhale bayzidi diza addezi beettizayssa gidishin dhalesha mida addezas kawos cigettiza cigoza qanxide deizayssi beettis.

paranjati toohphiya dere yiza saate go7ettanadan giigida lo7o quma keeththay beettide deizayssa gidishin izes qasse zokko baggara lo7o maatatinne mithati beettide de oosona

giigi uttida pengezara deiza pooqe keeththi iza matan qasse mithataranne kuwatara shiiqi uttidayssi issi bolla beettees

issi keeththa garsan aazikka asi beettontason magarajay duge qashettidayssanne asi yaaranne haaranne uttanadan giigi uttida oydezi issi bolla beettees

daanna dooguso dolloy kawo ooso keeththan suure pirda pirdanas uttoyssa bessiza misilekko

Gaamo zoone garsan sarotetha naagisiza daannati issi bollan uttidi sarotetha haasayanas shiiqu uttida waanna asati sinthara deiza issa bessees

wancaynne arbamince yuusho woradan pirde keeththas waanna ayso kaappoy yohannis waaxo waashoy misiley beettees

Xiite oykkira wotadarazaranne huphezan shshaashe qachida adde nazaranne koppiya koppeyra adde nazaranne keeththara issi bolla shiiqi uttidayssi beettees

Oge bolla de7iza maatatanne buurata issi bolla shiishshidi gaare bolla caanide de7iza asatinne ha baggara qasseka qanca garsan de7iza buuray beettide de7ees.

Shuchara oosettida oge bolla eqqidi ogeza peexara pittiidi diza asati bbettiza misile gidishin macca asatinne adde asati ogeza pittidi de7izayssi misileza bolla beettees.

issi makina bolla asa nayti go7ettidi aggirayta jarkane meqotanne haylandeta issi bolla shiishshidi makina bolla caanidi deizayssi issi bolla beettees

Toophphiya giddoni oonatetha erissanaw asi ba oonatetha bessiza biiraawe karde geetettizayssa misile bolla be ashe days.

issi kawo ooso keeththa giddon tamare nayti shiiqidi banta oonatetha qoncisiza karde ekkanaw yidoyssa gaththidi bessees

kare dereppenne toohphiyappe shiiqida asati issi bolla uttidi xarapheeza yuushon zoretide deizayssa bessiza misilekko

Issi katama giddoni ooratha giigishe de'iza kaame ogeza bessiza misile gidishin giigonta kaame oge bolla asati hamittishe deizaysta bessees.

Salo sa7a bolla yuuyi xeeliza turusteta qoodimaaga bessiza marajay shiiqu uttidayssa deresu sunthara bessees

Issi kawo ooso keeththan de'iza asati issi bolla shiiqidi zoreta ooththanas dunguza may7o may7idi shiiqu uttidayssa bessidi deiza misile beettidi deizayssa gidishin izatappe guye baggara dunguza biitta bolla duge zaare qachidayssi beettide dees

Toophiyan kawoy doorettiza wode asi karde wostidi yegganakkonne karde yego bessiza malatay sintha baggara deizayssa asi karde yeggidi wosti yeggizakkonne oykko uttida kushessara deiza saaxiney hissi bollo sinthan dees.

Toohoy hameta dandayontaytinne maado koshshiza ciba asatinne issi bolla keeththa giddon shiiqi uttidoyssa bessiza misilenne izetas qasse koshshiza miish immanaw shiiqi uttido asata bessees.

dugeha toophiyas ooththidi de'iza poliseti baas koshshiza asa shiishshidi izetara zoreta bolla de'izayssa bessiza misiley bettes sinththa baggara.

maca asati qixa kushen oykkidi badalaranne lokkomara koketirakkokka sinthan wothidi issi bolla cugan haasayishe deizayssa bessiza misileekqo

Garssara bootha mayo may7idi qooren qasse zo7onne karetha carqqa qachchidi bonchcho koote may7i uttida huphera puulummida cima aaway beettes.

kawo oosanchati issi bolla shiiqidi timirte keeththa bolla de7iza hanotata yuuyi xeellide deizayssa bessiza misilekko

issi keeththan iray bukkoyssara piraashetara algataranne may7otara kare kessi wothoyssa matan hamettishe deiza asati issi bolla beettetes

Goyettida gade garsan nam'u eqqida adde asatinne izatappe ha baggara qasseka abukaato puute duge biittan tokkide deiza asi bettide deiza misilekko.

Issi cugan zorettanas shiiqu uttida maca nayti huphen dunguza shaashe qachedaytsinne maayo may7idayti issi bolla beettide deiza misile gidishin izetikka sintha xeellide deiza

unca oyssara kaththirayssanne aso oyssara kathtirayssanne kutto asho heedzdzi diste bolla deizayssanne iza qasseka baas maana gidi mankara ekkidi diza asati beettiza

Koppiyo wossirayssara dunguza may7o may7iri adde asati ubbatikka boncho may7ozara para bolla uttirayssa bessiza misilakko izateppe guye baggara pooqe keeththi deizayssi beettees.

katama giddon kaame oge bolla baajaajeti eqqi uttidayssanne izeta heeran hemettide de7iza asata bessiza misiley oyqqidayssi beettishe dees

dumma dumma dere oonatetha qoncisiza huphe qophetinne shaasheti qasse qoodhen qachiza iskarbeti issi bolla beettishe deettis

Katama giddo kaamezan maca asatinne adde asati kaameza nangidi oge bolla eqqidi kaamezi gakkini kaameza bolla gelshe deizayssa bessiza miseleqqo.

issi keeththan adde asati uttoyssanne issi macanayyaa wiiyigen maata laalada tukke pentisashe deizoyssa bessiza misile

Macasati giya giddon santhi bayzettiza son santhe shamide de'iza misilezi beettiza issa gidishin izetappe ya baggara qasseka katama giddon de'iza keeththatinne uuthati issi bolla shiiqo issi beettees.

katama giddon maca asatinne adde asati hininne haanne hamettide de'izayssinne issi maca naya shunkurute bayzayda de'izayssa bessiza misilekko

Nam'u asati baajaje bolla uttidi wora giddoda bayntas kusheza nne som7o zakare kessidi baajajera biide deizayssi beettizayssa beyettes

izeta sinthan sinthan adde nayta sinthanne maca nayta sinthan issi issi komputere maashinezi uttin iza bolla qasse izeti ooththidi dizayssa bessiza misiley hayssan beettii deees

wogga pooqe keeththinne iza matara aaththiza ogezi beettide dishin nam7antho qasse maca nayti xuguntha bollanne metersha bolla tiihiza qalamezi beettide dees

zuma matan issi shiiqu uttida eello haaththe bolla meecetide deizayssanne izatappe qasseka gaxan eqqidi denbazan izata xeelide deiza asata bessiza misilekko

Kaame oge bolla kaamey qaaxishi asa bolla meto gathontadan seera nangisiza asati nam7u kaametappe sintha baggada eqqu uttidayssa bessiza misinekko.

arbamince kataman oyddu tommanne nam7i dereta oonatetha qoncisiza addebaabayoppe sintha baggara toophiya bayndera ha shen yeggida issi naazi beettishe dees

tophiya gaaththan deiza kooree zeemache geetettiza parke garsan de7iza mithatinne pengezi beettiza misile gidishinna

Xeessa bolla kaaportenne borsa qachada bo7otha koppiya wothido macasinne izippe guye baggara qasseka worazi beettishe dees

issi wora garsara efiza ogen wora giddon eqqidi addenaytinne macanayti izeti aazi xeellizakkonne xeellishe deizayssa bessiza misilekqu

nam7i adde nayti eqqidayssa garsappe izetappe issoy toophiya bayndira may7i uttidayssa bessiza misilenne issi naazi koppiya wothoyssa bessiza misile

issi bazzo bolla eqqa uttada ayfen kameera wothada xeellayda de7iza maca naya beettashe de7awus

gade garsan maatayenne kookke daaniza mithi gade bolla eqqi uttidayssi beettizayssa gidishin izeppe qasse hena baggara barzafe bithi eqqu uttidayssi issi bolla beettidi deees

abbappe he pinthan asa keeththi beettizayssa gidishin abbappe ha baggara qasse abba matan uttidi issi bolla kaa7ide de7izayssa asati macanne adde asati beettizayssa gidishin abbas giddon qasse abba bolla wogolora eqqi utida asi beettees

kaame oge bolla parazo caanidinne parazo bolla caanettidi hamettide deiza qeeri nayti beettizayssa gidis shin izatappe pude baggara qasse caakazi worazi beettide deizayssi beettees

Issi maca naya borsa oyqada eqqada dendida potozinne izis zokko baggara qasse lo'iza worazi bettide de'iza issa gidishin.

keeththa garsan uttidi ba oonatetha qoncisanawu macanne adde asati shiiqidi maashine bolla kushe woththidi ba oonatetha qoncisizanawu immide de7iza misiley beettishe dees

nam7u adde naytinne macanay issi bolla uttidi asay yiidi kawo dooranas karde ekkanadan karde immiza sohon uttidayssa bessiza misilekko

issi timirte keeththan tamare naytas oonatetha qoncisanawu dandayiza maachine bolla kushenne ayfe ashara ekkashe de7iza naya beettayda deyawus

Nam'i adde naaranne maca nayera uttidi issi bolla ka'o dooranas asas karde immishe de'iza hanotay beettide dees.

issi uuthay deiza heera macatinne adde asati shiiqidi banta oonatetha immanas maashine bolla kushe woththidi mazagabetishe deizayssa bessiza misilekko

Issi ooso keeththan xaafashe deiza macanayonne izetappe sintha baggara xarphezay dizayssanne komputereynne mazgabay issi bolla uttu uttidayssa bessiza misilekko.

issi maca tamari nayya kushe maachinen wothada kushe ashara ekkizaytas kushe ashara immizayssi beettes

cora asati issi bolla shiiqidi baynta oonatetha qoncisiza matawoqa karde ekkanawu shiiqutizayssa bessiza misileynne matawoqa ekkanawu asazi maashine bolla kushe woththidi de7izayssi beettide deiza misileekko

Miiththa garssan heedzdzu nayti uttidayssappe issi naa bana carqan qacha uttidayssanne karde immide dizayssa bessiza malatara uttidosona

ka7o dooronaas karde ekkanas shiiqi uttida nam7i adde naytinne ka7o dooresiza asi izistapfe sintha baggara uttirayssi issi bolla beettizayssa gidishin issi naazi qasse ba sunthe xaafishe deees

nam7i toho ku waasse kaasanchati eqqi uttoyssanne izetikka qasse hachch kaassay izetas macarasa kaassa gidoyssa qoncisiza xuufey xaafete uttoyssi beettees

Toho kuwaase kaasanchati denba bolla kuwaase kaa7ide deizayssi beettizayssa gidishin kuwaase kaa7izayti arbamincenne meqele katama gididayssa yootiza misilekko

Too kuwaase kaasanchati toho kuwaasse kaassa demba bolla eqqidayssa bessiza misile gidishin izesappe gunde baggara qasse eta kaassa beyanas shiiqida asati deeettes.

Toho kuwaase kaasanchati kaassa denba bolla meezethishe deizayssa xeelliza asatinne toho kuwaase deeqishe de'iza nayti beettiza mishileqqo

kuwaase kaassa doomisana shin ekaassabeizaokuwaase ka7ettiza denbas giddon eqqidi kuwaase oyqida assinne izatas ushachcharanne haderesa baggara kuwaase kaassa kaassiza waanna kaassancha kaassiza danyati beettiza misileqqo

Duge otoophiya kilinen toho kuwase kasanchati ba ooso maaradan demmida woyto qoodhen qachidi eqqe uttidayssi beettees

issi bolla baaxe gaytidi deiza kuwaase kaasanchati tammanne issi quxure kuwaase kaasancharanne nam7inne issi quxure oykkira kuwaase kaasanchara issi bolla kuwaase meeda bolla dizi deizayta bessees

Kuwaase kaa'iza denbappe kare baggara kuwaase ka'ide deiza nayta xeelliza asinne kuwaase kaa'iza denba bolla kuwaase kaa'ide deiza nayti kuwaase ka'ide deizayssa bessiza misilekos.

kuwaase meedaynne kuwaase ka7idi de7iza nayti issi na7azi qasse kuwaase ekkidi woxxidi de7ishin geedora iza gakkanaa giidi kuwaase izafe bonqanas woxxidi de7iza na7azi zo7o shurabe may7idayssara beettees.

Oge bolla bayntas cugan shiiqidi issi bolla isporte woththa woxxidi diza naytinne izatappe qasse ya baggara issi bolla eqqidi isporte ooththide deiza nayti beettizayssa gidishin izaysi deiza sohozi maati bayndaso bolla isporte ooththizayssi beettide deees.

Issi katama giddon deiza nayti bu'e shiiqidi kushe kuwaase baqqide deizayssa bessiza misiley beettide deizayssa gidishin katamazi izatappe qasseka gaxa baggara beettishe deees.

qumatethas maanas maaddiza miishati mangoti nuuzeti apiletinne izata malas bayzettizayssi issi bolla shiiqu uttidayssa bessiza misilekko.

Waraqata gaththi issi bolla gaggi oyththanas nuni go'ettiza ganchche geetettiza misiley misiletidayssi hayssa pottoza bolla beettidi de'izayssa

Beni wodezapfe dummatidi hayssi ha'i wode asa nayti waayetonta quma kaththanas maaddiza istoofe geetettiza maashinezi si'ile bolla beettide dizayssa gidishin maashineza bolla qasseka bolla raddiste uttidi xoompezi charjetu uttidayssi bettide deees.

kaameti baynta oge bolla dulle guye zaaridi shempishe deizayssanne issi kaame oyqqida asi kaameza laaggide deizayssa bessiza misiley kaame oge bolla deees

kaame bollan nam7u adde asati caanettido iqa giigisside deizayssa bessiza misile geedishin kaameza bollan qancay carqaynne kartoonen caanettida iqati de'oosona

issi katama garsan toketi uttida puutetinne keeththati beettizayssa gidishin kaame oge bolla issi bootha kaame hamettashe de'izayssa bessees

Wora giddora qanxiri aadhdhiza heedzdzu kaame ogeti beettizayssa gidishin he kaame ogeta bolla hamettide deiza kaameti beettiza misiley de'ees

harey caana caanettidi yirayssa wothidappe guye izati yaa ha woxxidi dhayontadan issi bolla izata shiishshid qachizayssanne izatappe pude baggaranne duga baggara qase makinay yanne ha bizaysi beettes.

buro keexxettishe diza oge bolla deiza pooqe keeththi keexxettidayssa agobere giza carqara maysi uttidayssa bessiza misiley sintha baggara beettees

Issi quma keeththan saane bolla quma wothada mankara aaththashe deizaranne quma keeththazan qasse uttiza oydetii issi bolla shiiqo uttidayss beettide deiza misile.

pooqe keethinne pooqe keeththa matan eqqi uttida adde asinne maca asati beettizayssa gidishin izatappe qasse ha baggara maki nay gibbe garsan eqqi uttidayssi beettees izatappe guye baggara oydezi uttidayssi beettees

gallasa na7u tammanne heedzzan usupuntho aginan na7u shaana usuppu maarotetha laythan tamare naytas erisoy qoncoyssi qumay bayndayssa gidido gishawu de7iza quma nu giigissoyssadan maanadan giza erisokko

Xiiday dumma dumma mithatinne qorqoro keeththay beettishin izappe sintha baggara qasseka tamare naytinne tamare nayta aawatinne aayoti issi bolla beettide de iza misilekko

tamare nayti bantakifilen shiiqu uttoyssanne ba oydezan dabtareza wothidi astamareza kaallide de izoyssa bessiza misile gidishin

tamare nayti baynta timirte keeththa may7oza may7iri issi bolla ziqqi giidi xanna ishe deizayssa bessiza misilekko

Timirtte keethi daanizason keetha giddon nayti uttidi issi bolla cugan cugan baas oothanaw bessizayssa oothidi de7izayssa bessiza misiley shiiqi uttidayssi beettees.

gallasa tammane ospun ichishantho agnanna ushshanne tammanne ospun maarotetha laythan dhoqa soddo dhoqa deeththa timirte keeththan irmidale paace ekkanaw diza naytas kezida mastawoqeya

Issi kifile giddon pilazma tookki oykkida miishasinne tamari nayti baynda oydezi issi bolla uttidayssara keeththa giddon keeththa bolla diza mastofezi beettees

Qeeri nayti laytha kumetha timirte tamaridayssara baassi may7oza may7idi issi bolla cugan shiiqidi uttidi poto dendidayssa issi bolla bessees.

kaame ogeynne kaame oge ooththanas shiishida gaacet uchchida shuchchaynne kaamezi qasse shuchcharanne simmintozara gaththiri walakkiri ooththiza kaamezi equtirayssi beettees.

kaame ogeynne kaame ogeppe ya gaxanne ha gaxan mithatinne maatati issi bolla de7izoyssa bessiza misilekko

doozore geetettiza kaamezi zumaza bookkishe de7izayssa bessiza misilenne zumaza bolla de7iza mithati cililoyssa bessees

kaame ogeynne kaame oge bolla eqqidi seera naagisishe deizayssati nam7u adde nayti kaame essi uttoyssi beettizayssa gidishin izatappe qasse ya baggara mithay deizayssa bessees

kaame ogezinne ogeza bolla eqqida nam7u kaameti beettide deizayssa gidishin ize tamatan polisezi eqqi uttidayssa bessees

Shuchcha caaniza siino giza kaamezi addezafe guye baggara eqqirayssanne addezi qasse izafe sinthe baggara eqqirayss beettishin hena baggara qasseka makinanne asinne issi bolla deizayssi beetees.

issi gaden eqqi uttido asati kaame shiishshidi haaththe kessanas bookisishe deizayssa bessiza misile gidishin

ushsha haaththe katama asas laalanappe koyro issi bolla eelisanas izeti shuchchappe ooththido tankere giza miishazi misile bolla beettishe dees

Ooratha oosettida bombappe haaththey jarkane bolla duge gukkishe deizayssa bessiza misilenne jarkaneti deizasoppe hena baggara qasseka maatay woraza bolla beettees

nam7u jarkane bomba haaththe bolla doyidi haaththe duuqi didizayssenne jarkane zape qasseka pode baggara issi naaya eqqara baas qase haaththe duuqi dizayssa bessiza misile beetti didees

issi denba bessan oosettira ginbe garsara aadhdhiri kanthir biza haaththa tobozanne iza bolla qasseka sintha baggara keexettu uttira keeththati issi bolla beettes

Bomba haaththa bolla kushe yeddada kushe meecettada diza asinne izata qasseka rapoto denthidi diza adde asi silke oykkidayssara beettees.